Ɖevi aɖewo le woƒe nufialawo gbɔ, tukpa… si me atike vovovowo le la le kplɔ si le wo gbɔ la dzi. Ɖevia ɖeka kple nufiala le gbalẽ me kpɔm, ekpe si le woƒe megbe ƒe amadede nye gbemumu.

Nyɔnu eve tsitre ɖe atikutsetsedzraƒe. Atikutsetse ƒomevi vovovowo le agba dzi. Atɔtɔ, aŋtsi, akɔɖu, watamelɔn, peya kple bubuawo katã le agba dzi. Nyɔnu eveawo ta avɔ.

Ʋeɖuɖu kple ŋuƒoƒo wɔna le edzi yim, ʋeɖulawo le ʋe ɖum le ʋlaƒoƒo me, wobla ta eye wokɔ nane kɔbla li dzi, wobla nu vovovowo hã ɖe afɔ. Wole ʋeɖuɖu sia wɔm le dutoƒo.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔwu legbe alo ovarɔ me le dɔwɔm le gakpo aɖewo dome woɖɔ gakpo kuku vovovowo ,ŋutsu ɖeka si ƒe ovaɖɔ le dzĩ la tsitsre eye wo kpla asi akɔ́

Takola so do awu ʋi, ɖɔ gaŋkui, ɖɔ kuku eye wòbla “watch” le ta kom na ame tsitsi aɖe, ame si wòle ta kom na la nɔ anyi eye wòkɔ avɔ ʋi kɔ sa ɖe kɔtome.

ameha gbogbó aɖewo le tsime ŋutsu tsitsiwo nyɔnuwo kple ɖeviwo sia le etsia me wó dome amaɖewo medó awu o amaɖewo dó awu yi ye amaɖewo dó atakpi esi amaɖewo mlɔnyi ɖe etsia me la amaɖewo hã le atsitre

yevuvi aɖe nɔnyi ɖe ameyibɔ vi gbogbó aɖe dome eƒoƒu asi eve abe amesi le egbe dom ɖa ene ɖeviawo ƒe dome amaɖewo kpla bag ɖe megbe ŋutsu tsitsi aɖe tsitre ɖe wóƒe mɔ nu ekpe yibɔ aɖe le xɔa me

Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka le tsaɖiɖi wɔm le tsaƒu to. Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe esɔ dzi eye ɖeka le anyigba. Ŋutsu si ke do awu ʋi kple atakpi yibɔ le esɔ la kplɔm le tsaƒua to.

Nyɔnu eve ɖevi etɔ̃ le atsitre le amidoƒe aɖe ƒe ŋkume. Eŋu eve le woƒe megbe. Ɖeka le gbemumu eye ɖeka le ʋie. Ame aɖe hã le motot dzi va le eme tsom yina. Wonye kɔ nɔ motokula la kpɔm eye ɖevi eve do awu ʋi ɖeka do atalegbe.

Ameha aɖewo le tsikum. Nyɔnu aɖe si ta avɔ hã le wo dome. Tsikunu vovovowo gagba kple galɔnwo le afi ma. Ame aɖewo le sukuwu me. Wo le wɔna sia wɔm le gɔta aɖe to. Tsikuŋu le woƒe megbe.

nuɖuɖu le agba me wɔtsɛ abladzo tɔtoe elã atadi le edzi makaroni alo makroni sabala tsotsui egbe vovovowo katã le ŋuɖuɖu gba la me

Nyɔnu aɖewo kɔ ɖeviwo ɖe asi eye wova ame aɖewo si nɔ anyi ɖe kplɔ aɖe ŋuti gbɔ. Ame siawo do awu ʋɛ̃wo abe dɔnɔdzikpɔla alo kɔdzi dɔwɔlawo ene. Wonɔ nu ŋlɔm le gbalẽ si nye amagbe ɖiɖi ƒe dzesi la dzi.

Nyɔnu aɖe ziɔ ɖe kplɔ aɖe ŋuti. Ele awu legbe kple atakpi legbe me. Mobal foni ɖe le kplɔ dzi. Wokle nuŋɔŋlɔ aɖe ɖe eglia ŋu, gatsiwo hã le egli ŋuti eye seƒoƒo vivi viviwo hã le ekplɔ la dzi.

Ame atɔ le flawagbleme. Wo dome ame sia mae ɖɔ asi wui wo le flaw dom. Flawa si dom wo le la ƒe ɖewo le dzie, eɖewo le blɔeye woa dome ame ebne bɔbɔ ɖe anyigba. Ɖeka le flawa la tsɔm na ɖevia ɖeka.

Afɔkpadodo si wozã dzonu kɔ wɔ nɔnɔme vovovowo le edzi la le fiase la me. Avɔgba ɖewo hã le woxa, dzonu si wozã kɔ wɔ nɔnɔmewo le afɔkpa la dzi ƒe ɖewo le ɣi.

Nyɔnu enyi siwo le awu ɖeka ŋugbi me tsi tre ɖe ŋdɔkutsi ŋusẽ gba aɖe ŋu. Wolé wo nɔnɔewo ƒe abɔ do ɖe dzi. Gbe aɖe ƒo xla wo le afi si wole.

eʋu eve aɖewo kpɔ afɔku, ɖeka le dzĩ eye ɖeka le yi, eʋu sike le yi la ƒe megbefɔtsiwo le yame , ŋutsu aɖe tsitsre ɖe eʋu yi la ŋgɔ xɔ kɔkɔwo ƒoxlãwo afisi afɔku la dzɔ le

Dzotsidɔwɔla eve aɖewo le nugo dzi aɖe me le dzoka aɖewo gbɔ. Wodo awu legbe eye woɖɔ gakpo kuku ʋiwo. Dzoka siwo le wo gbɔ alo letriciti ka le dzie eye eɖewo hã le yelo.

nyɔnu la ziɔ ɖe avɔ gbogbó aɖe ŋu le nukom avɔ siwo le eƒe megbe la ƒe ɖewo nye kete vɔ eye ɖewo hã nye avɔ nutɔ ɖewo le dzĩe ɖewo le yibɔ eye ɖewo hã le amagbe ɖiɖi ƒe dzedze me

Ameha gbogbo aɖewo le gbeme zɔm yina. Wokpla bagi vovovowo eye ame aɖewo hã lé nubabla vovovowo ɖe asi. Ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo siaa le wo dome, wole gbe la me zɔm yina ɖe ati aɖe gɔme.

Dzo bi amidoƒe. Eŋu geɖewo le afi ma si edzo bi wo. Dzotsisrafowo ƒe eŋu nɔ afi ma eye ame gbogbowo tsitre ɖe mɔto nɔ wo ekpɔ. Eŋu lolo kple suewo siae edzo la bi. Dzo la bi ziŋgli ɖe hã eye wo katã wofia.

Ŋutsu eve le awu legbewo me le dɔwɔm le gakpowo dome. Wo dometɔ eve sia do gakpokuku ʋi. Ŋutsu ɖeka bɔbɔ ɖe anyigba le dɔ wɔm eye ɖeka hã tsitre ɖe gakpo la gbɔ. Egbe aɖe ƒo xla afi si wole dɔ wɔm le.

Ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba le fefem. Ele fefefem kpakple eŋu tɔi vovovowo. Edo godui atalegbe. Kusi aɖe si me awu ʋi le la le emegbe.

Ŋutsu adre le xɔ tame le dɔwɔm, wodome ame atɔ̃ do aŋkpa ɖiɖi ƒe awu eye ame ene ɖo gakpo kuku, wole xɔ aɖe tame le nane dem xɔa tame, ŋutsu eve bɔbɔ eye eve nɔ anyi ɖeka bɔbɔ ɖe nɔvia gbɔ.

Ɖevi adre le kletsifɔ aɖe dzi. Kotoku le woƒe ŋkume. Anyigba si wole la le yibɔ si ke dze abe nu ƒoɖi ene. Wo dome aɖewo tɔ ɖo nɔ nu kom eye ɖeka de asi etome. Ɖeka nɔ anyi kɔ asi kpla eklo eye wo katã wonɔ dze ɖom.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ xexe le agbadɔ te ke kplɔ aɖe le egbɔa wo le nu dzram le dzi ke mɔ aɖe yi za ŋudɔ kɔ nana akaɖi hã le egbɔ eye woƒo ka aɖe wo kple mɔ bubu kɔde zikpui dzi le egbɔ.

Ɖevi la le nuɖuɖu dem nu me na ŋutsu tsitsi la. Edzidzi abɔ to kplɔ la ta hele nuɖuɖua dem nu me na ŋutsu tsitsi la. Ŋutsu a ɖɔ gaŋnkui. Nuɖuɖu vovovowo le agba ʋiwo me le kplɔa dzi.

Amewo nɔ anyi ɖe ŋɔnudrɔxɔ me, ame geɖewo do kot. Zikpui ƒuƒlu aɖewo hã le ŋɔnudrɔxɔ me, gbalẽ kpakple pepa vovovo le kplɔ la dzi. Amɛrikatɔwo ƒe flaga le ŋɔnudrɔla la gbɔ.

ŋutsu adre aɖewo le pakidzi le lãmesē fefe wɔm wó dó awu yi kple atakpui yibɔ sike amagbeɖiɖi ƒe dzesi le wome etɔ̃ bubuawo hã le awu gbemumu me wó dome eve nɔanyi ɖe zikpi dzi eye ɖeka tsitsre ɖe pol aɖe ŋutsi ŋutsu ɖeka do afɔwui si nye gbe ɖiɖi ƒe dzesi

Afɔku aɖe si dzɔ la na be nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyigba eye wo le evia ɖe asi le avi fam. Ŋutsu aɖe hã bɔbɔ ɖe egbɔ eye wo le dɔme ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã le tsitre le afi si moto aɖe mu le le mobile foni ɖe asi. Nyɔnuvi eve aɖewo hã trɔ megbe dewo hele foto ɖem.

Ameha gbogbo aɖewo le dutoƒo ɖeɖefia wɔm. Wolé nuŋɔŋlɔ vovovowo ɖe asi. Nuŋɔŋlɔ ƒe ɖewo le dzĩ eye ɖewo hã le ʋie. Wo dome ame gbogbowo do awu yibɔ eye geɖe ɖɔ kuku dzĩ.

Nyɔnuvi ene siawo le nu km. Wo dome ame ɖeka le gagba ɖe asi eye ame ɖeka ƒe asi le agba la me. Ɖeka si ƒe asi le agba me kɔ avɔ bla ta. Wodo awu trɔlɔ wo.

Ŋutsu aɖewo le dɔ wɔm le gakpoxɔ aɖe ŋuti. Wo dome ame aɖewo ɖɔ kuku. Kukua ƒe dzedze nye amagbeɖiɖi eye eɖe hã le yibɔ. Kletifɔ si ƒe dzedze nye dzi le xɔ la me. . Wɔya hã le anyigba le dɔwɔƒe la.

ameyiboe vi gbogbó aɖewo le atu wɔm ma yevu nyɔnu aɖe yevu nyɔnu la ɖɔ gaŋkui eye wodó awu yi etsitre ɖe exɔ xoxo aɖe ƒe ŋkume ɖevia ɖeka si medó afɔkpa o la ede asi eglã te

Nyɔnu aɖe si do awu yibɔ nɔ anyi ɖe zikpui me le dziƒoxɔ dzi. Ele asi tem ɖe kɔmpita aɖe si woda ɖe kplɔ dzi dzi. Eŋu aɖewo le anyigba tom va yina. Nyɔnu la bla watsi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dzodoƒi zikpui dzi ele hɛ kple nu ʋi aɖe ɖe asi. Nutɔgba le kopɔt dzi. Tɔkpo eve le eƒe ŋkume. Tɔkpo ɖeka le eƒe ŋkume. Tɔkpo ɖeka le ʋi kusi aɖe hã le eglia ŋuti.

Ŋutsu aɖe le tsitre ɖe aɖakago aɖe me, eda asi ɖe gbalẽ dzi eye wòdo abɔ ɖe dzi. Amerikatɔwo ƒe flaga le eƒe megbe. Ŋutsu aɖe bla taya eye wòde asi megbe tsitre ɖe mɔa nu.

Ŋutsu aɖe lé exa ɖe asi le nu kplɔm edo abatawu kpui si le ʋi kpakple ata legbe ame aɖewo si le awu yibɔwo me abe kpovitɔwo ene la le zɔzɔm to eŋuti va yina. Ŋutsu ɖeka ɖe hã le gaxɔme eye eya do awu dzi kple anyi ƒe nɔnɔme le dzɛ̃

Huhɔekplɔ aɖe si te agbalewo le eye atikutsetse aɖewo le agba me le kplɔ la dzi le xɔ ʋi aɖe me. anyinɔzikpui etɔ̃wo ƒoxlae. Atitsetse alo flawa aɖe hã le xɔ la me.

Nyɔnu la le nu kom edo abɔ ɖe dzi ele asi ŋuŋuŋm. Ekɔ avɔ ɖeɖi si le blu kɔ tso kɔtome. Eɖo nyɔnufiakuku. Ŋutsu aɖe le emegbe le mikrofoni alo nuƒomɔ ɖe asi. Nyɔnu bubu aɖewo hã le eƒe axadzi.

Ame a ame gbogbo aɖewo le kuteƒe. geɖewo nɔ anyi ɖe zikpuiwo dzi eye ame aɖewo hã le attire. Ŋutsu aɖewo do asrafo ƒe awu. Ŋutsu ɖeka dze klo ɖe nyɔnu ɖeka aɖe si le avi fam gbɔ. Aɖaka le wo dome.

Xɔ mu, ati, gakpo kple wayawo kaka. Nubable dze aɖe le ati siwo kaka la dzi. Alilikpo la do yibɔ. Ati kɔkɔ aɖewo le xɔ si mu hekaka la ƒe megbe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe ŋdɔkutsugba aɖe gbɔ, ŋu ƒe battery vovovowo le eƒe megbe. Atixɔ etɔ̃ sɔŋ le eƒe megbe. Ŋutsu aɖe tsitre ɖe atixɔ si le dome la ŋu ŋuti hele ŋutsu la kpɔm.

ŋutsu etɔ̃ le atsitre, eve le gakpò ɖe asi wóɖɔ gakpo kuku yi eye wodó awu legbe si nye ovarɔ wóle gakpo dɔwɔƒe eye ɖeka si atsitsre la tsitsre ɖe nu yelo aɖe dzi eye wòle nɔvia susieawo kpɔm

Ɖevi aɖewo ƒo kɔ ɖe ŋutsu aɖe si bɔbɔ le kaɖi wɔm la ŋuti. Ɖevi ɖeka si do atalegbe la le atsitre. Ɖevi sia medo awu o. Wo dome etɔ̃ le eklo dzi eye wole ŋutsu si le kaɖi la wɔm kpɔm.

Ŋutsuvi ene le tɔme ele tsi kum. Wo le tsikunu vovovowo ɖe asi. Ɖeka ƒe tsikunu la le blu. Woƒe afɔwo le tsi la me. Ɖevia ɖeka do awu blu eye esi kplɔe ɖo la ɖɔ kuku hebɔbɔ ɖe tsi la me.

Nyɔnu la nɔ anyi ɖe zikpui dzi le atikutsetse aɖewo ƒe ŋkume, etsɔ eƒe asi evewo da ɖe rɔba kusi eve aɖewo dzi. Eda afɔ ɖe afɔ dzi, eye wòle enu kom. Atikutsetsea ƒe ɖewo nye atɔtɔ, peya, karɔt kpakple tomatos.

Nyonuvio siwo ta avɔ eye wodo nyɔnu fɔkpa le nubablɛ vovovowo ɖe ta hele azɔ̃li zɔm. Wo dome ame aɖewo de dzonu kɔ eye ame aɖewo hã di asi, Ʋu alo lɔri aɖewo hã le woxa tom.